Izao isika dia mahita vilany amidy eny an-tsena. Ny tsena eny amin'ny mpivarotra, mpivarotra legioma sy voankazo no misy azy io.